Bayizi bali ku nayikondo, banywa mazzi. Kuliko abawala n'abalenzi, bali mu yunifoomu za pinki ng'ate o... omulala ayambadde empale eya bbulu wansi.

Engoye za byabuwangwa na nnono, olugoye luno baluyita olubugo, olubugo lugoye lwabuwangwa mu limu ku ggwanga oba kumawanga mu Africa.

Eryato liseeyeeya ku mazzi ku nnyanja liriko abantu babiri. Waggulu w'eryato waliwo olutindo. Olutindo luliko emmotoka eziruyitako n'ebyuma ebyaluzimba.

Enjuki zeebulunguludde mu kifo ekimu. Nnyingi, ezimu zibuuka, ezimu ziri ku zinne waazo.